Akkuma shamarroonni mana miidhagina rifeensaa qaban, warri dhiirotaas mana miidhaginaa kana ni qabu. Manni miidhaginaa yookiin sirreeffama rifeensa dhiirotaa kun kan nama Caalaa jedhamuuti. Innis beeksisaan kaa'amee jira. Caalaan akka madda galiitti itti fayyadama.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Asxaan kun, asxaa dhaabbata inshuraansii sheer kaampaanii Niyaalaa Inshuraansii jedhamuuti. Dhaabbanni inshuraansii kun, qabeenya garaa garaa kan akka:konkolaataa, mana fi wantoota birootif yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa tureera. Asxaan kun, dudduuba adii irratt kan hojjatame yoo ta'u, haalluu adii, gurraacha fi diimaa akkasumas fakkii niyaalaa qaba.

Amantoonni Amantaa Islaamaa warreen dhiiraa addunyaa kana irra jiraatan uffata adii uffachuudhaan beekamu. Kana malees mataa isaaniitti waanata marataniifi ofirra keewwatan qabu. Haata'u malee sababa uffanni isaanii adii ta'eef jilbeeffatanii sagaduu irraa ofinqusanne.

Dubartootni sadi walcinaa dhaabbatanii kan jiraniidha. Dabbasaan mataa isaanii gurraacha kan ta'eedha. Dubartootni sadanuu uffata walfakkaataa uffatanii kan jiranii fi agarsiisa garagaraa kan qabaniidha. Isheen gidduu jirtu boorsaa diimaa morma isheetti rarraafattee kan jirtuudha.

Mukti tokko gaafa yeroo waqtii bonaa yookaan gogaan dhufe baalli isaa hammuma bishaan dhabu coollagaa deemuun dhuma irratti ni goga. Kunis kan uumamu sababa hanqinni bishaanii yeroo waqtii gogaa dhufuufi.

Barjaan barreeffamni dhaabbata tokko ibsu kan irratti barreeffamudha. Waanti kun ogeessotaan kan hojjetamu yoo ta'u warra barreessifateef faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaas namoonni dhaabbata barbaadan tokko nama biraa utuu hin gaafatin gaaga'ama tokko malee akka dhaqanii fayyadamaniif tajaajila.

Nyaanni soorata yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Dubartiin ni mul'atti. Dabbasaan mataa ishee gurraacha. Morma isheetti faaya callee irraa tolfame godhattee jirti. Adda isheetti huccuu alaabaa abbaa gadaa ofirraa qabu hiiteetti. Akkasumas, gurra ishee urachuun faaya itti gooteetti.

Sireen bocaa fi faaya miidhagaa qabu kun muka irraa tolfamee kan jirudha. Namoonni siree kana hojjechiifatan ogeessa muka soofutti himatanii akka tolfamuufii taasisatu. Sireen kun dhiphaa waan ta'eef, nama baay'ee hin raffisu.

Iddoo kanatti wantoota muduraa fi kuduraa ta'an hedduu argaa jirra. wantootn amma suuraadhaan argamaa jiran kunis kanneen akka timaatimii abukaadoo fi kan kana fakkaatanidha. akkasumallee guubii qabannoo kan qabu argaa jirra. wantoonni garaagaraa kun baay'inaan kan jiraniidha.

Kun aasxaa amantaa Waaqeffannaa magaalaa gubbaa irratti hojjetamee jiruudha. Aasxaan kun suuraa Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraafi suuraa Aartist Haacaaluu Hundeessaa ofirraa qaba. Daandiin konkolaataa ammayyaa kan konkolaattonni irra deemaa jiranis ni mul'ata.

Miidiyaan hawaasaa miidiyaa odeeffannoo yookiin taatee guyyaa guyyaan ta'u yookiin mudatu daddabarsu yookiin tamsaasudha. Miidiyaan hawaasaa odeeffannoo qilleensarraan yeroo muraasa keessatti kan qaqqabsiisudha. Miidiyaan hawaasaa hedduutu jira. Isaan keessaa tokko Snapchatdha.

Magaalaan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalaan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalaan iddoo baay'ee jireenyaaf mijattuu taateedha.

Yeroo durii gabatee gurraacha irratti qubeen lakkaa'amee barnoonni baratama. Amma immoo boroonqii haxaa'uun hafee gabatee adii irratti barnoonni kennamuun bakka baay'eetti itti fufee jira. Kanaaf manneen barnootaa fayyaa barattoota isaaniitiif jecha waanta kana hojjechuu qabu.

Sabni Oromoo miidiyaa hawaasaa danuu qabu keessaa tokko Miidiyaa OMN jedhamudha. Miidiyaan hawaasaa kun odeeffannoo dhimma siyaasaa irratti xiyyeeffate kan dabarsudha. Namichi foddaa miidiyaadhaan as ba'ee jiru kun waa'ee waraana WBO himaa jira.

Gabatee gurraacha daree barnootaa keessatti barattoonni irratti baratan. Innis roga arfee ta'ee muka irraa kan tolfamuudha. Boronqii adiidhaan irratti barreessuun danda'ama. Gabatee gurraachi keenyaa manaa adii irratti finnifamee jira. Jalaan boronqiin lama taa'ee jira.

Dubartoonni uffannaa aadaa uffatanii walitti naanna'anii faarfachaa kan jiraniidha. dubartoonni kun dibbee walitti rukutuun faarfachaa kan jiraniidha. akkasumas uffannaan isaanii kan baay'een bareedaa kan taheedha. dubartoonni kun kolfaa ykn gammadaa kan jiraniidha. dubartoonni kun hundi isaanii diddiimoodha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Manni bittaa fi gurgurtaa waantota garaa garaa kun madda galii daldalaa ta'uun kan tajaajiludha. Waantonni akka saamunaa, baruullee barataa, kobbee fi kanneen biroon mana kanatti ni argamu. Namoonni isaan barbaachisu bitachuu ni danda'u.

Shamarree mormi ishee faaya warqeen miidhagdetu jira. Dalataan, quboota harka bitaa ishee arfanuu irratti qubeellaa warqee irraa tolfame godhattee jirti. Kana malees, uffata adii uffattee harka ishee laphee irra kaawwattee dhaabachaa jirti.

Daandii konkolaataa qarqara irratti mukni ibsaa dhaabbatee jiruudha. Mukkeen tartiiba galanii dhaabbatan, daandii gidduu fi qarqara kan jiraniidha. Daandii qarqara manneen garagaraa ni jiru. Namoonni daandii irra deemaa kan jiraniidha.

Dubartii rifeensa mataa ishee uffata shaarbiin haguuggattee jirtu. Uffanni dubartiin kun ofitti uffattee jirtu bifa magariisa kan qabuu fi qarqarri isaa gurraacha kan ta'edha. Dubartiin kun baadiyaa keessa kan jirtu yoo ta'u, manni citaa irraa ijaarame duuba isheen ni argama.

Aaddee Adaanach Abeebee, aangawa mootummaa biyyaa Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa jirtuu dha. Aaddee Adaanach yeroo ammaa kana kantiibaa magaalaa finfinnee ta'uun kan tajaajilaa jirtu yoo ta'u, kana dura abbaa alangaa waliigalaa mootummaa federaalaa ta'uun tajaajilteetti.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Barjaan kun maalidhaa? Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame mana rifeensa dhiirootaa gashaahunegn jedhu of irraa qabudha. Barjaan kun halluu akka keelloo, adii fi cuquliisa of irraa kan qabu dha.

namoota lama ta'anii dhaabbachaa jiraniifi isaanis guyyaa gammachuu mucaa isaanii kabajaa kan jiranidha. namoonni kunis haadhaa fi intaladha. mana isaanii kana keessa diikooriin hojjatamee kan jiru yoo ta'u diikooriin kun ammoo afuuffeefi wantoota gara garaa irraa kan hojjatamedha.

meeshaa manaa yooaan ammoo meeshaa lafa hojii keenyaatti itti fayyadamnu kan ta'e meeshaa manaa dha. meeshaan kunis kan meeshaalee biroo isarra xixiqqaa ta'an kan keessa akka kaawwannuuf nu tajaajilu dha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Maatii wal ga'anii maaddii waliin qoodachuuf jiru. Leemmaxii irra buddeen diriiree jiru irratti ittoo gosti adda addaa qicamee jira. Namoonni muraasni nyaata nyaachuuf harka dhiqachaa yemmuu jiran kuun isaanii taa'anii dabaree isanii eegaa jiru.

Fakkii kophee dhiiraa lama ta'ee taa'aa jiruudha. Kopheen kun halluu lama kan ofirraa qabu yoo ta'u tokko halluu diimaadha. Naannoo kophee kanaa biqiltuu halluu magariisa qabu kan meeshaa keessatti guddifamaa jirutu jira.

Namoota lama kan midhaan biqilaa keessaa gadi gugguufamanii aramaa keessa funaanaa jiraniidha. Namoota kana keessaa tokko uffata halluu diimaa uffatee jira. Akkasumallee inni tokko immoo aramaa buqqaasee harkatti qabatee jira.

Barattoota daree keessa taa'anii barnoota isaanii hordofaa jiranii fi barsiistuu gidduu isaanii dhaabbattee jirtu. Isaan keessaa barataan fuuldura taa'aa jiru barruu isaa irratti barreessaa jira. Mucaan duuba taa'aa jiru immoo mataa isaa qabateera.

mana nyaanni itti hojjatamuufi namoota manicha keessa yookaan hojicha hojjatan argaa jirra. manni kunis nyaata daabboo gosa gara garaa kan hojjataniifi hojjatanii ammoo kan gurguraa jiranidha. dunkaana daabboo jedhamuun kan beeekkamudha.

Gosa bineensaati. bineensi Kuni jaldeessa jedhama. inni tokko guddaadha. inni tokko garuu xiqqaadha. jaldeessi inni guddaan halluu adii Kan qabuudha. jaldeessi inni xiqqaan garuu halluu gurraacha qaba. jaldeessi inni xiqqaan jaldeessa Isa xiqqaan gubbaatti bahee hammatee Jira.

Manni kun, mana jireenyaa naannoo gaaraa jiruu dha. Manni kun, mana sibiila, dhagaa, fi muka irraa hojjatame yoo ta'u, oomishaaleen qonnaa garaa garaa bakka kana ni jiru. Akkasumas, biqiloonni magariisni miidhagoon naannoo kana ni jiru,

Kitaaba afaan oromootiin barreeffame kan mata dureen isaa " kana kan dubbii ta'e " jedhu laallee waloo tokkoffaa kan ta'e fi innis kan nama maqaan isaa Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaan barreeffamedha.

Namoonni daandii irra taa'uun yeroo hedduu uffata suphuun jireenya isaanii gaggeeffatan hedduutu jiru. Namoonni akkanaa hojichi xiqqoo haa fakkaatu iyyuu malee salphaatti qarshii hedduu bakka tokko taa'uun hojjatatu. Namni badaa hin beeku.

Mukti qilxuu gosoota mukaa lagatti margan keessaa tokko ta'ee mukkeen kaan caalaa baay'ee kan dheeratuu fi dameewwan hedduu kan ofirraa qabudha. Wanti muka kanarraa natti tolu baala bal'aa qabaachuu isaati

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Namoonni kunneen mana keessatti shubbisa shubbisaa kan jiran yoo ta'u uffanni isaan uffatan halluu akka adii, magaala, gurraachaa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. Manni isaan keessatti shubbisaa jiran baayyee bareeda.

Yuuniversitii Finfinnee koollejjii Dinagdee fi muummee barnoota saayinsii Dinagdee kan qo'atu, qorannoo kitaabaan qophaa'e kan nutti argisiisudha. Muummeen barnoota kanaa barattoota danuun kan barbaadamuu fi fuula duratti iddoo hojii bal'aa kan qabudha.

Qaama miidhamtoonni addunyaa kana irra jiraatan bakkeewwan hedduutti xiyyeefannaa namoota nagaa hinargatan. Kun immoo dandeetti guddaa keessa isaanii jirutti akka dhaloonni hinfayyadamne taasisuu danda'eera. Meeshaalee kanneen akka Kiraanchii gumaachuifiin jireenya isaaniitiif baay'ee barbaachisaadha.

Naannawaa aduun itti cimetti gaala dhaabatee nyaachaa jirudha. Dugda isaarrattis muka akkaataa meeshaa itti baatutti sirreeffameefi jira. Naannawaan kun biqiltuu magariisaa tokkollee kan ofirratti hin biqilchineefi gogaa lafti jiidhaa hin mul'annedha.

Muki kun yoo caamsaan dheeratelee hin gogu. Kana malee uumamaan lafa jala bakka bishaan ykn jiidhinsi jirutti biqila. Guddinni isaa hanga tokko ol ka’ee dameen isaa waan wagga waggaan dalga dagaaguuf bal’adhatee gaddisa ta’uun namaa fi loonii madda qabbanaati.

Dunkaana wantoota gurguraman hedduu kan keeshaa keessatti walitti qabamee jiruudha. Wantoonni kunneen kan akka ittoo gosa garaa garaa, qullubbii adii fi wantoota ittoo ta'aan hedduudha. Akkasumallee namoonni lama gidduu kuntaala kanaa jiru.

Hidhi haaromsaa guddichi Itiyoophiyaan laga abbayyaaratti hojjatte, hidha guddaa akka afrikaatti tokkodha. Hidhi kun kan jalqabe waggaa kudha lamaan dura muummicha ministeera Mallas Zeenaawitiin. Hidhi kun dhiyeenya kana ji'a fulbaanaa keessa eebbifame.

Suuraa kana irratti kan argamu gaazexeessaa ETV'ti. Gaazexeessaan kun suufii gurraacha uffatee, kaarabaata diimaa godhatee tamsaasa irratti argama. Duuba isaatiin halluu bifa samii qabutu mul'ata. Cina isaatiin immoo barreeffamaafi aasxaa ETV'tu argama.

Bulchaa waliigalaa Itoophiyaa fi hoogganaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Suuraan kun suuraa yeroo jalqabaaf gara aangootti muudaman kan argisiisuu fi kennaa uffataa fi bokkuu abbaa gadaa uummanni keenya kutaalee garaa garaa keessatti isaaniif kennaa turedha.

Jiraattonii naannoo gammoojjii jiraatan keessumaa naannoo karrayyuutti beellanni isaan fayyadaman Gaaladha. Gaallu naannoo kana jiraachuu kan dandeessudha. Sababni isaas bishaan yeroo dheeraadhaaf itoo hindhugin turuu waanta dandeessuufidha. Kana irraa ka'uudhaan jiraattonni naannoo kanaa ishee horsiisu.

Dhugaatiiwwan gosa hedduutu jiru. Isaanis kan nama macheessuu danda'anii fi kan nama macheessuu hin dandeenyedha. Dhugaatiiwwan kunneen kan meeshaa litiraa keessa jiran yoo ta'u, hundi isaanii dhugaatii gosa adda addaati.

Namni tokko gaafa suuraa ka'u tokko tokko mana suuraa deemuu gaafata. Al tokko tokko immoo bakka baay'ee bareduu fi namatti tolu argannaan mana ofii fi naannolee paarkiileen jiranitti ni ka'ama.

Namoonni kutaa barnootaa keessa taa'anii barnoota hordofaa jiru. Barsiisaan fuuldura barattootaa dhaabatee barsiisaa jira. Tokkon tokkoon barataa fuuldura kompiitarri banamaan jira. Gama irratti sa'aatiin ammayyaa nooraa manaa irratti fannifame ni jira. Warreen kutaa keessa jiran hundisaanitu faranjoota.

Barattoota dubaraa daree barnootaa keessa taa'anii jiran argina. Isaan hunduu haguuggii afaanii godhatanii teessoo toko tokko irra taa'anii jiru. Isaanis hojii daree kan hojjachuuf kitaaba dubbisaafi irraa baruullee isaaniirratti barreessaa kan jiranidha.

Oomishoonni kun, oomishaalee supparmaarkettii nyaataf oolanii dha. Oomishoonni nyaataa kunneen, oomishaalee kan akka paastaa, mokoronii ,ruuzii fi kanneen biroo yoo ta'an nyaatonni kunneen dhangaa nyaataa kaarboohayidireetii hedduu of keessaa qabu. Nyaanni kunneen ,ijaarsa qaamaatifis murteessoo dha.

Konkolaataan gosa geejjibaa ammayyaa kan lafa irraa keessaa tokko ta'ee kan bakka tokkoo gara biraatti haala salphaan yeroo gabaabaa keessatti nama geejjibudha. Keessattuu baasiiwwan dhedheeroon fageenya dheeraa deemuun kan beekamanidha.

Fakii asiin olii irratti kan mul'atu fakii maashina ATM Baankii Awaashidha. akkasumas meeshaa ittin mana qulqulleessanii fi jaarkaana lafa irratti kufee jiru kan nutti mul'isudha. Lafti isaas baay'ee qulqullaa'ee kan jirudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama saa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Hanqaaquu ykn buphaan kun kan lukkuu ykn handaaqqooti. Buphaan kun daran baay'ee kan baay'atuudha. Hanqaaquun kun hanqaaquu diimaa fi adii tahee wal makee kan jiruudha. Hanqaaquun dhala namaatiif faayidaa guddaa qaba. Faayidaan kunis nyaataa fi madda galiif kan ooluudha.

Dameen mukaa kan jiruu fi damee kana irra habaaboo diiman kan jiruudha. Mukkeen hedduun ni jiru. Damee mukaa habaaboo diimaa qabu kana duuba, dallaan ijaarame ni jira. Naannoo kana halluu garagaraatu jira.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataaf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Hordoftoonni amantaa ortodoksii kanneen ayyaanota adda addaa waliin mana amantaa keessatti waliin kabajanidha. Keessumaa yeroo ayyaana cuuphaa fa'aa dursanii jala bultii ayyaanaaf dibbee rukutanii faarfataa bulu. Aadaan kunis Itoophiyaa keessatti beekamaadha.

Mana amantaa kiristaanaati. manni amantaa Kuni iddoo namoonni iyyesuus kristoos waaqa jechuun amanan itti waaqeffataniidha. gubbaa isaattii mallattoon fannoo irratti hojjatamee jira. halluun Isaa adiidha. iddoon manni amantaa Kuni itti argamu lafa gadi bu'aa ta'e keessatti.

Amantaan warra Ortoodoksii amantaa addunyaa irratti fudhatamummaa guddaa fi hordoftoota hedduu qabudha. Gaggeessitoonni isaanii yookiin lubni isaanii fannoo baachuun mallattoo yesuus Kiristoos baatanii tajaajilatti bahu. Lubni kun waltajjiitti fannoodhaan bahee jira.

Kun gosa bineensa bosonaa maqaan isaa harree didaa yookiin hardiida jedhamuudha. Bineensi kun halluu buburree, sarara adiifi gurraacha qabu qaba. Bakka inni jiru margaafi bosona guddaatu jira. Mukkeen guguddoonis ni argamu.

Suuraa tiifuu bokkaa kan qilleensa keessaan mul'achaa jiruudha. Suuraan tiifuu bokkaa kun iddoo tokko tokkotti wali siqee kan jiru yoo ta'u iddoo kan biraatti immoo haphatee jira. Suuraa kana gama keessaan gaarri ni mul'ata.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Suuqii meeshaaleen qinxaaboo adda adda itti gurguraman keessatti moodeesii shamarran qulqullina isaanii ittiin eegantu tarree galee yookan walirraa naqamee jira. Innis wanta lallaafaa kanneen akka jirbii irraa kan hojjatamuudha. Shamarran yemmuu laguun isaanii itti dhufe baay'inaan ni fayyadamu.

Baadiyyaatti Lafa qotuu irraa kaasee sanyiin facaafamee, Shoggoramee, Haramamee, gogee haamamee, Sassaabamee dhahamee hamma galutti dhamaatiin qonnaan bultoota addaan hincitu. Hundumtuu akkuma humna isaatti irratti hirmaata. Haata'u malee akka dadhabbii isaatti faayidaan irraa argatu baay'ee miti. Dadhabbii isaanii xiqqeessuuf gaheen mootummaa maal ta'uu qaba?

Barattoota daa'immanii daree barnootaa keessa taa'anii barachaa jiran. Daa'immaniif eegumsaa fi kunuunsa akkasumas yeroo umuriin isaanii barnootaaf gahetti gara mana barnootaa erguun lammii hunda irraa eegama. Sababni isaas daa'imman har'aa warra bor biyya gaggeessan waan ta'aniif.

Suuraa dubartoota shaashii halluu diimaa mataatti haguuggatanii weeddisaa jiraniidha. Dubartoonni kun dibbee gama tokkoon halluu adii qabu qabatanii weedduu jechaa jiru. Akkasumallee dubartoonni baay'een duubaan shaashii halluu cuquliisa qabatanii shubbisaa jiru.

Gabaa keessatti nyaanni kan akka maangoo, Muuzii, Abukaadoofi kanneen biroo baay'inaan daldalaaf dhiyaachuun namoonni jireenya isaaniitiif yookiin immoo fayyaa isaaniitiif akka ittii fayyadamaan baay'ee gargaareera. Kanaaf gara fuulduraattis dhiyeessiin isaa heddummachuu waanta qabudha.

Biqilaan kun kan baay'ee miidhagaa fi kan baay'ee bareedaa kan taheedha. biqilaan dirree diriiraa bal'aa tahe kan irratti qofaa isaa kan jiruudha. biqilaan kun baalli isaa magariisa kan taheedha. baalli kan baay'ee bareedaa kan tahedham!

Misingaan gosoota midhaanii dheedhii biyya keenya Itoophiyaa keessatti argaman keessaa tokko ta'ee kan naannoo hammoojjii fi badda dareetti baayyinaan oomishamudha. Gosoota midhaanii nyaataaf ta'an ykn mijatan keessaa isa tokko ta'uu isaa ni hubatama.

Ijoollee dubaraa baayyinaan jiran argaa jirra . Ijoolleen dubaraa kun haalli qabannaa rifeensa isaanii baayyee kan namatti toluudha. Ijoollittiin ammoo uffata aadaa uffatanii kan jiraniifi faaya mormaaf addaas godhatanii kan jiranidha.

Yeroo ammaa kanatti sababa misooma koriidariin wal qabatee magaalonni hedduun diigamanii ijaaramaa jiru. Manneen magaalaa akkasumas daandiin zeeroo irraa kaasuun akka haaraatti ijaaramaa jiru. Haa ta'u malee sababa diigamuun namoonni gaddanis jiru.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Kun bakka daldala bunaati. Bunni qisiriin isaa qodaa gurguddaatti guutamee nam'ee jira. Dubartoonnii fi dhiironni immoo bullukkoo uffatanii bakka daldala bunaa kana dhaabbatanii jiru. Bakka gabaa kana wantoonnii biroonis bittaa fi gurgurtaadhaaf jecha gaaddisa jala kaa'amanii jiru.

Namoonni ispoortii hojjechuu jaalatan yeroo baay'ee leenjii fudhachuudhaan beekamu. Barattoonni kunneen uffata dambii isaanii uffatanii ispoortii hojjechaa kan jiranidha. Kunis fayyummaa qaama isaaniif baay'ee murteessaadha. Bor biyyaaf wabii namoota ta'anidha.

Bunni Biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee kan barbaadamudha. Dubartiin kun buna buustee namoota dhuguuf jedhan kanaaf kan kennaa jirtudha. Bunni kun madda galii ishii ta'uudhaan tajaajila. Namoonni kun immoo buna kana wal affeeranii jiru.

Namoonni kun namoota amantaa ortodoksii kan hordofaniidha. namoonni kun luboota ykn qeesii amantaa ortodoksiiti. namoo gara fuula duraa dhaabbachaa jiran kun qeesiidha. qeesonni kun mataa isaaniitti waan akkam kan fakkaatu mataa isaaniitti maratanii kan jiradha. uffannaan isaanis adiidhaam!

Kun barjaa odeeffannoowwan addaa addaa qabuudha. Barjaan kun halluu cuquliisa kan qabu yoo ta'u, barreeffamni isaa halluu adiidhaan barreeffamee jira. Barjaan kun kan kolleejjii saayinsii uumamaa Yuunivarsiitii Finfinneeti. Gamoo irraa bakka argama waajjiraalee kan agarsiisuudha.

Suuraa barjaa kan fakkiin konkolaataa irra jiruudha. Barjaa kana irra konkolaataa gosa adda addaa lama kan halluu diimaa fi halluu daalachaa qabutu jira. Akkasumallee barreeffamni qubee afaan Amaaraan barreeffamee jira.

Amantiin Ortoodokaii bara durii irraa kaasee seenaa keessatti kan turedha. Amantiin kun jaarraa digdammaffaan dura akka sirna bulchiinsa biyya Itoophiyaatti ilaalamaa kan turedha. Luboonni isaanii kan asitti argaman mallattoo fannoo qabatanii jiru.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Fakkii siree miila afur qabu kan mala aadaan muka naannoo irratti argamu irraa harkaan hojjetameedha. Sireen kun garaa isaa gidduuti muka dalgee baay'ee qaba. Faanni siree kanaa danaa geengoo qaba.

Naannoo lafa qonnaatti daandii konkolaataa baasuun faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaa kunis qonnaan bultoonni yeroo midhaan isaanii sassaabbatanii gabaadhaaf dhiyeessuu barbaadan haala salphaa ta'een konkolaataatti akka fayyadaman isaan gargaara. Kun immoo walitti hidhaminsa gabaafi qonnaanbultootaa uumuu danda'eera.

Isaan kunneen hoggantootaafi bakka bu'oota biyyootaa walgahii Gamtaa Afirikaa irratti hirmaachaa jiraniidha. Namoonni hedduunis galma walgahii kana keessa taa'anii jiru. Pirezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa Dr. Taayyeen immoo walgahii kana irratti haasaa taasisaa jiru.

Manneen jireenyaa waliinii tarree galanii ijaaraman. Isaanis mala ijaarsa fi bifa wal fakkaataa kan qabuudha. Namoota yookan jiraattota hedduu iddoo tokkotti qabachuu kan danda'uudha. Moora isaa keessa biqiltoonni garagaraa dhaabbatanii jiru.

Bulchituun magaalaa Finfinnee akka biyya keenyaatti qofa itoo hin taane akka Afriikaattuu nama dhiibbaa guddaa geessisuun jaalatamummaa guddaa argachuu dandeesseetti. Namni kun afaan qofaan itoo hintaane hojiidhaan agarsiisuudhaan miidhagina magaalichaa dabaluu dandeesseetti. Kun immoo magaalota hundaaf fakkeenya guddaadha.

Barjaa kana irratti fakkiin mataa namaa ni jira. Barreeffamni afaan Oromoo fi Amaariffaa ni jira. Gaaddidduun namaa naannoo kana kan jiruu fi manni kan jiruudha. Mukni humna ibsaa daddabarsu dhaabbatee jira.

Filaan rifeensa ittiin filatan sadii wal irra nammanii jiru. Lama bifa wal fakkaatu yemmuu qabaatu isaan keessa tokko adda. Filaan rifeensa mataa erga dhahataniin booda qulqulleessuuf tajaajila. Innis pilaastika irraa hojjatamuu danda'a.

Meeshaa guddaa mana keessa walitti sibiilaan hidhamee jiruudha. Meeshaan kan kirrii adii gaabii fi uffata aadaa adda addaa hojjechuuf fayyadu oomishuuf ooluudha. Meeshaan kun mana kana keessa baay'atee argamaa jira.

Suuraan nutti mul'atu kun suuraa maashinii qamadii goge haamuu fi namoota qamadii haamame walitti qabaa jiran argina. Namni maashinii kana sochoosu immoo maashinii kana irratti ni argama. Maashiniin kun bifa konkolaataatiin deemaa jira.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka uffataa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Daandiin asfaaltii irraa hojjetamu sochii konkolaataaf gaarii kan ta'e, balaa tiraafikii sirriitti hir'isuuf kan gargaarudha. Konkolaataan dhuunfaan kun daandii asfaaltii irra kan adeemaa jirtudha. Kunis magaala keessa yoo ta'u, gara manaatti adeemaa jirti.

Namootni hedduun naannoo kana ni jiru. Namootni nagaa eegsisan, namoota biroo duubatti akka deebi'aniif harka isaanitiin dubaatti dhiibaa jiru. Namootni nagaa eegsisan huccuu wal fakkaataa uffatanii jiru. Halluu keellon uffata namootaa irra ni jira.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Faantaan dhugaatii aalkoolii hinqabnedha. Dhugaatii lallaafoo jedhamanii warreen waamaman keessatti ramadama. Dhugaatiin kun Aanaanaasiifi Burtukaana irraa kan hojjetamu waanta'eef fayyaa qaamaatiifis filatamaadha. Faantaan Bakkeewwan bashannanaafi Suuqiiwwan keessatti daldalama. Dhugaatii akkasii fayyadamuun fayyaa namaatiif maalfayyada?

Namoota baayyatanii dhaabbatanii jiraniifi sabquunnamtii hawaasaa nama tokkotti kaameraa qabanii Namni sun ammoo haasaa taasisaa jirudha. Namoonni kanneen ammoo haasaa namicha kana dhaggeeffachaa kan jiranidha. namoota kana duubaa ammoo karaa guddaan kan mul'atudha.

Namoota afur ta'aanii biiroo hojii mootummaa keessa ta'aa jiraniidha. Namoota kana keessaa namni lama minjaala irratti waa barreessaa kan jiran yoo ta'u, namni lama immoo isaanitti dubbii dubbachaa jiru. Namoota kana keessaa tokko morma isaatti waa hidhatee jira.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Muka gogaa jechuun, muka margee yookaan biqilee sababoota uumamaa fi namtolchee addaa addaatiin miidhaan irra gahee yeroo haadha isaa irraa yookaan immoo damee isaa cabee lafa bu'u jechuudha. Innis akka qoraattii kan gargaarudha.

Haroon Wancii qaama bishaanii beekamaa naannoo Oromiyaa keessatti argamudha. Haroo kana fuula duratti namoonni suuraa ka'aa jiru. Haroon kun iddoo bashannanaa fi bakka daawwannaa waan ta'eef, madda galii ta'uun tajaajila.

Meeshaaleen elektirooniksii yeroo ammaa kana addunyaa irratti baay'inaan kalaqamee fayyadamtootaaf dhiyaachaa jira. Manni kun mana gurgurtaa bilbilootaa fi meeshaalee bilbiloota kana chaarjeessuu danda'anidha. Kalaqni akkasii baay'ee namatti tola! Hojii namootaa kan salphisudha.

Wanti mana kana keessa jiru kun, diioorii jedhamuun beekama. Diikooriin, wantoota garaa garaa kan akka uffata haalluu garaa garaa qau, ibsaawwan haalluu garaa garaa qaban, pilaastokoota qilleensaan guutuumanii fi wantoota biroo irraa hojjatamu.

Naannoo lafa bal'aa bal'eensa irratti dhagaa dheeraa kophaa dhaabbachaa jiruudha. Dhagaan kun danaa bal'aa battee qabu kan qabuudha. Akkasumallee naannoo dhagaa dhaabbii kanaa midhaan miidhagaan halluu magariisa qabu oomishamee jira.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun biyya keenyaa keessaa tokko tapha kumkummee warra wallaggaati.

Beeyladoonni Manaa beeyladoota dhala namaatti madaqanii amala namaas fudhatanii, nama waliin jiraataniidha. Beeyladoonni kun dhala namaaf tajaajila adda addaa kan kennaniidha. Beeyladoota Manaa keessaa Adurreen ishee tokkodha. Adurreen beeyladoota Manaa kamiyyuu caala namatti siquun jiraatti.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Dubartoota faaya godhatanii as ilaalan lamaadha. isaan keessaa isheen tokko morma irratti akkasumas adda ishee irratti faaya miidhaginaa Kan aadaa godhattee jirti. isheen tokkoon immoo harka ishee irratti baattee, adda irrattis hidhattee jirti.

Anaanaasiin nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun namoota baay'eedhaan iddoo hedduutti nyaataaf dhiyaata. Namoonni nyaata kana nyaatanis fayyaan isaanii baay'ee eegamaadha. Nyaanni kun magaalota hedduutti kan gurguramu yoota'u dhiyeessiin isaa bakka hundatti walfakkaataa miti.

Nama uffata hedduu harka isaarratti baadhatee jiruudha. namni Kun uffata baatee karaarra adeemaa jira. konkolaataan qaamni Isaa diimaa, miilli isaagurraacha ta'e karaa konkolaataa irra sacha'aa jira. akkasimas ijaarsi gamoo manaa jalqabame osoo hin xumuramin jiru Gaara fuulduraa nama kanaatti argama.

Yeroo ammaa kana keessa biddeen xaafii diimaa faayidaan isaa barameera waanta ta'eef namoonni baa'een nyaata kana akka filannootti dhiyeessu. Xaafiin kun itoo hinbaramin dura isa adii qofatu leellifamaa ture. Amma garuu kun hafee lachanuu faayidaa walqixaaf oolaa jiru.

Asxaa mana murtii waliigala Oromiyaa. Fakkii irratti Afaan sadaniinuu ( Afaan Oromoo, Amaaraa fi Ingiliffaan ) barreeffamee jira. Kana malees, Asxichi alaabaa abbaa gadaatiin marfamee jira. Walakkaa irratii fakkiin odaa kaafamee jira.

Addunyaan erga jaarraa kudha salgaffaatii ammayyummaadhaan ka qaroomaa jirtudha. Waantonni kunneen hawaasa biyya garaa garaa jiraatan kan walitti fidu, aappilikeeshinii sarara qilleensaan hojjetanidha. Aappilikeeshiniiwwan kunneen muraasni madda galii ta'uun tajaajilu.

Namoonni lafa dakee fi biyya gammoojjii keessa jiraatan bishaan ciisaa yookiin haroo uumamaa waraabbatanii jiraatu. Bishaan kun yeroo baay'ee dhugaatiidhaaf yoo ta'uu baate iyyuu dhoqqee mana maraguuf gargaaru bukeessuuf oola.

Pireezidaantii mootumma federaalaa Itiyoophiyaa kana amma aangoo irra jiran Obbo Taayyee Atsqasillaaseetu suura irraa mul'achaa jira. Kootii gurraachaan jalatti shaamiza adii uffatanii xiyyeeffanaan as ilaalaa jiru. Duuba isaanitti alaabaan federaalaa mootummaa Itiyoophiyaa ni argama.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Iddoo kanatti horii addaa addaatu argamaa jira. horiin kun kanneen akka sa'a, hoolaa fi kan kana fakkaatan jira. naannoo kun naannoo qe'ee kan taheedha. akkasumas mana citaa kan tahee argaa jirra. mana kanatti ammoo suuraa maariyaam argamaa jira. kanaafuu qe'ee kun baay'ee bareeda!

Naannoo gammoojjii keessatti haala teessuma lafa isaa sababa bishaan gahaa hin qabneef biyyeen kuufamee awwaara kuufatee taa'a. Yeroo tokko tokko immoo kan namatti toluu fi namoonni baay'een jaallatan boca wayii uuma.

Dhaloota ammaa biratti dibata dibatanii deemuun akka dirqamaatti ilaalamuu eegaleera. Dibanni kunneenis kan qeensaa, Fuulaafi qaamota birooti. Waanta akkasii baay'isuun immoo fayyaa qaamaatiif isaan saaxilaa jira. Kana malees namoonni kana fayyadaman ofitti amanamummaa dhuunfaa dhabuudhaan yeroo hunda oomisha kana akka fayyadaman taasiseera.

Cuunfaa fuduraalee jenneekan waamnu gosoonni hedduun kan jiranii fi fuduraalee jiran gosoota hedduu walitti makuunis gosa tokko gochuun ni danda'ama. Ani addatti kanan jaalladhu immoo cuunfaa kan avokaadoo irraa hojjatamedha.

Lukkuu horsiisuun madda galii dhala namaati. Namichi kun lukkuu meeshaa ammayyaa keessatti qabatee daandii irra dhaabatee argama. Duuba isaa immoo manni bittaa fi gurgurtaa kophee ni argama. Kun kan ibsu daldaltoonni danoomii isaaniiti.

Fakkii dhugaatii lallaafaa qaruuraa isaa keessaa bishaan fakkaatee jiruudha. Qaruuraa dhugaatii kanaa cinaacha isaa irratti laastikii halluu magariisaatu maxxanee jira. Qadaaddiin qaruuraa lafa jiru kun halluu magariisa qabatee ta'aa jira.

Namoota baayyatanii dhaabbatanii jiran argaa jirra. Namoonni kunneen ammoo namoota loltuu yookaan waraana biyya eegani dha. Waraanni kun uffata seeraa isaanii uffatanii kan jiraniifi waraana naannoo lafa gammoojjiitti argaamani dha.

Gaa'illi sirna fuudhaaf heerumaa namoota saala faallaa ta'an yookiin dhiiraf dubara gidduutti raawwatu yookiin gaggeeffamuudha. Gaa'illi adeemsa bu'uuraa yookiin jalqabaa maatii ijaaruuf, jaalalleewwan wal jaalatan tokko cidha itti gaggeeffatamiidha. Gaa'illi guyyaa addaafi guyyaa kabajamaa missiroota lamaaniiti.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Dubartiin kun dubartii baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taateedha. dubartiin kun bifti ishee diimtuu bareedduu uffannaan ishee wandaboo uffatee dhaabbachaa jirti. dubartii kana dugda duuba waan akka diimaa fakkaatutu biraa jira. akkasullee fuula ishee dura biqilaa bifti isaa magariisatu jira.

Iddoon kuni lafa gabaati. Namootni sirna bittaa fi gurgurtaa gaggeessaa jiru. Burtukaanni ni jira. Namootni naannoo kana baay'atanii kan jiraniidha. Konkolaatan daandii irra dhaabbachaa jira. Manneen garagaraa hedduun kan jiraniidha.

Namoota baayyatanii taa'anii jiran argaa jirra . Namoonni kunneen ammoo walgahiidhaaf namoota taa'aan jiranidha. Namoonni kunneen namoota umurii gara maanguddummaatti dhiyaataniifi akkasumas namoota seera kabachiisan uffata seeraa isaanii uffatanii dhabbachaa jiranidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura namoota nageenya daandii kabajsiisaniiti. Qaamoleen nageenyaa kun tiraafikoota daandii yoo ta'an dubartii tokko konkolaataa ishee dhaabanii itti haasa'aa kan jiran yoo ta'u, seera tiraafikaa waan cabsiteef dhaaban.

Horiin naannoo kana ni jiru. Horiin naannoo kana jiran gaafa dheedheeraa fi walitti dacha'e qabu. Gaaddidduun horii kanaa lafa irra ni jira. Fageenya irraa gaarrenii fi meeshaan humna ibsaa daddabarsu ni jiru.

Makiina bishaan ujummoo isaa keessatti erga waraabbatee booda iddoo bishaan barbaachisu geessudha. Roottoo sana keessatti bishaan erga kuufamee booda gara makiinaa kanaatti bishaan waraabamaa akka jiruudha kan mul'atu. Roottoon suni bifa isaa adii kan ta'eedha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Kophee haaraa duubni fi gubbaan isaa banaa ta'e kan luka tokkootu jira. Kopheen kun irra caala gogaa loonii irraa kan hojjatamuudha. Garri jalaa isaa immoo wantoota jajjabaatoo qoree galchuu hin dandeenya irraa kan hojjatamaniidha.

Boqqolloon gosa midhaanii qoteen bulaa waqtii bonaas haa ta'u, waqtii gannaatti oomishuu danda'udha. Waqtii bonaatti jallisiidhaan, waqtii gannaatti immoo roobaan oomisha. Boqqolloon kun guddachaa kan jiru yoo ta'u, kunuunsa qotee bulaa barbaada.

Kitaabni kun kitaaba haaromsa aadaa fi seenaa booranaa afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa jaarraa kan jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Jaatanii Diidaa Haroo nama jedhamudha.

Dubartiin kuni fiigaa jirti. Huccuu lammii Itiyoophiyyaa ta'uu ishee agarsiisu uffattee fiigaa jirti. Huccuu isheen uffatte kana irratti, barreeffamni afaan Ingiliffaa kan jiruudha. Faaya mormaa ilkaan isheetin ciniintee kan jirtuudha.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Manni kun kan inni irraa ijaarame marga citaa jedhamu, mukaa fi biyyoo irraa kan ijaaramedha. Mana citaa kana jala re'ee fi namni sadi dhaabbatanii jiru. Manni akkanaa yeroo baayyee baadiyaa keessatti ijaarama.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Meeshaalee elektirooniksii bilbila harkaa ibsaa ittiin guutuuf tajaajilan. Foo'aan isaa maramee otoo hin hiikamin akkuma bitametti jira. Sanduuqni keebilli isaa itti galu immoo maddiidhuma foo'aa yookan keebilaa taa'ee jira. Hundi isaanituu bifti isaanii adiidha.

Kun kitaaba afaan Oromootiin barreeffameedha. Mata dureen kitaaba kanaa Kudhaama Seenaa jedha. Golgaan kitaabichaa fakkii jaarsaa taa'ee namootatti waa himaa jiruu ofirraa qaba. Barreessaan kitaabichaa Leellisaa Aadaa Bantii jedhama. Kitaabni kun qabiyyee aadaafi seenaa kan qabuudha.

Nyaatni kun gosoota nyaataa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa foon jedhama. Foon nyaata baayyee filatamaa fi jaalatamaa yoo ta'u maddi isaa beelladoota manaa hunda osoo hin taane muraasa irraa kan argamudha.

Suuraa dubartii tokkoo kan meeshaalee manaa gosa hedduu ofi cina naqxee ta'aa jirtuudha. Naannoo dubartii kanaa meeshaalee manaa kan akka masoobii biddeenaa gosa baay'ee, uwwisaa biddeenaafi gilgiliin illee argamaa jira.

Asheeta boqqoolloo haadhoo mukaa irraa osoo hin jabin mul'achaa jiru. Nyaataf ooludhaaf erga bilchaatee haadhoo isaa irraa kutameen booda qolli isaa irraa ka'ee ibidda keessatti waaddama. Kana malees, qamadii waliin walitti makamee daabboof ni oola.

Dabtara yookiin barruulee barattoonni irratti barreessuu fi qayyabachuu itti fayyadamu. Isaanis bifa gosa adda addaan kan dhiyaatan yoo ta'an fuuldura irratti kan halluu magariisa, diimaa fi keelloon ni jiru. Inni magariisni gubbaarraa taa'ee jiru barnoota herreegaaf tajaajila.

Saamunaan ,oomisha kemikaalaa warshaa keessatti qophaa'u wantoota garaa garaa qulqulleessuuf fayyaduu dha. Saamunaan gosaan garaa gara yoo ta'an, saamunaa muraasni qulqullina gogaa qaamaa, muraasni qulqullina meeshaalee fi kanneen biroo immoo qulqullina uffataa eeguuf fayyadu.

Biqilaa reefu biqilee guddataa jiruudha. Biqilaan kun biqiloota midhaan nyaataa keessaa tokko yoo ta'u killaan isaa sirnaan itti dhahamee jira. Biqilaan halluu magariisa qabu kun sanyiin isaa toora galee kan facaafameedha.

Boqqolloon gosa midhaan biroo irraa waanti adda isa godhu, nyaata akaakuu hedduu ta'uu danda'udha. Akka guddateen asheetiin isaa akkasitti waadamee nyaatama. Yeroo gogu immoo akaayii, mulluu fi biddeena ta'uu ni danda'a

Barjaa amantaa waaqeffannaa. Barjaan kun mallattoo Odaa kan qabuu fi bokkuu fi kallachis kan irratti argamanidha. Caaccuun gogaa irratti hodhamee jiruu fi mallattoon harka marga qabatee jiruus irratti kaafamee jira. Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha!

Bu'aaleen oomisha qonnaa gaafa sirriitti ilaallu fuduraalee fi kuduraalee jedhamuun bakka lamatti qoodamuu danda'u. Fuduraalee yoo jennu, gosoota biqilootaa kanneen firiin isaanii mukarraa funaanamuu fi kuduraaleen immoo lafa jalaa baafamu.

Rifeensa dhahachuu kan jedhamu baay'inaan beekamaa kan ture bara durii keessa yoo ta'u, garuu yeroo ammaa kana hedduun namaa waan kana jijjiiruun rifeensa isaa gadhiisuun deema. Dabalees wiiggii itti dabalatu.

Mana amantaa warra Ortodoksii keessatti waanti hundiyyuu seera qaba. Fakkeenyaaf seerri fuudhaafi heerumaa baay'ee iddoo guddaa kan qabudha. Akka mana amantichaatti namoonni hundiyyuu haala kanaan akka walfuudhaniif gorsa guddaatu barsiisa isaaniitiin kennama.

Dibata foolii urgaa'u qaban, halluu qubatti dibaman, meeshaalee kophee ittiin dibatanii fi kanneen biroo argina. Waantonni kun keessumattuu namoota magaalaa jiraataniif kan fayyadu yoo ta'u, dibata urgaa'oo kana warri baadiyaas bituu ni danda'u.

namoota baayyinni isaanii sadi ta'an kan mana jireenyaa ijaaraa jiran argaa jirra. Namoonni kanneen keessaa inni tokko baaxii manichaarratti kan argamuufi lama ammoo lafaa muka itti ol kennaa kan jiranidha. manichis muka irraa fi wantoota biraa irraa kan ijaarramudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Dubartoonni kunneen baayyinni isaanii sadi yoo ta'u eelee sibiilaa irratti qoraan mukaa fayyadamun daabboo tolchaa kan jiranidha. Yeroo baayyee daabboon akkanatti kan tolfamu baadiyaa keessattidha. Daabboon nyaata jaalatamaa kan ta'edha.

Oromoon hayyoota danuu akka qabdu ragaaleen seenaa sirriitti ni ibsu. Namootni asitti walitti qabamanii jiran kunneen beektota Oromoo yoo ta'an, isaan keessaa Johaar Mohaammed ni argama. Isaanis marii bilisummaa sabaaf taasisaa kan jiranidha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Oddoo baadiyyaa keessatti gaattiraa guddaa oddoo duuba dhaabatee jiru. Kana malees, gaattiraadhas achitti boqqoolloon ni mul'ata. Dabalataan, muka gogaa baal'i irraa harca'e ni jira. Qixxee gaattiraan fuulduratti bar-gamoon dheeraafi guddaan baala magariisaa tokko ni mul'ata.

Mana amantaa ortoodoksii tawaahidoo keessatti namoonni uffata adii uffatanii waaqa isaaniif sagadaafi galateeffachaa kan jiranidha. Lamaan isaanii dibbee gurgiddaa lama qabatanii kan rukutaa jiraniifi kuun immoo ulee dhedheeraa qabatanii kan faarfachaa jiranidha.

Nama angahaa mootummaa ta'e argaa jirra. Namni kun bulchaa yookaan kaantiibaa magaalaa Dirree Dawaati. Namni kun nama bulchiinsa gaarii magaalaa dirre dawwaa bulchaa turedha. Namni kun hawaasa isaa seeraan tajaajileera.

Yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun mala aadaatiin midhaan haamuun hafeera. Teekinooloojii haa galatuu maashiniin midhaan haamu kan maqaan isaa kombaayinara jedhamudha. Baay'inaan maashiniin kun gosoota midhaanii akka qamadii fa'aa haama.

Holqa soof umar baaleetti kan argamu. Holqi soof umar iddoo hawwataa Itiyoophiyaan qabdu keessa isa adda dureedha. Innis paarkii gaarreen baalee keessatti argama. Innis dhaabbata saayinsiifi barnootaa irratti galma'uun kunuunsi godhamaafii jira.

Itoophiyaan fiigdotaan addunyaa irratti haa beekamtu iyyuu malee, tapha kubbaa miilaanis dorgommii biyyoota Afirikaa muraasa waliin yeroo dhiyoo kana jalqabdee jirti. Kunis kan mootummaan deeggaramee fi tumsa namoota biroon kan eegaledha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Gabaa jechuun bakka itti oomishaaleen dheedhii, midhaan callaa, kuduraalee fi fuduraalee addaa addaa bakkee garaagaraa irraa walitti dhufuun bifa maallaqaan kan walirra bitamuu fi walitti gurguramudha. Akkasuma illee meeshaaleen manaa keessatti kan gurguramanidha.

Fannoon gooftaa keenya yesuus aarsaa waaqayyoon nuuf jedhee itti fannifame yookiin wareegameedha. Gooftaan keenya badii yookiin balleessaa Addaam fi Hewaan balleessan yookiin ajaja inni dabarse yoo cabsan, jannata keessaa isaan baasee qullaa isaan hanbise. Addamiifi Hewaaniis ni gaddan ni boohan.

Konkolaataan fe'insa hawaasaa heddumminaan jiraachuun faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaas inni jalqabaa namoonni bakka wayii dhaquu fedhan itoo yeroon isaanii hingubatin achi ga'uudhaaf fayyada. Kana malees gatiin taarifaa akka ol hinkaaneef iddoo guddaa qaba.

Baankii jechuun dhaabbata maallaqa daddabarsu yookaan immoo dhaabbata maallaqa sharafu jechuun ni danda'ama. Gosoota baankiiwwan jiran keessaa, baankiin biyyaalessaa Awaash isa tokkodha. Baankiin Awaash dhaabbata maallaqa sharafu isa guddaadha yeroo ammaati.

Suura saanduqa ol dhaabbataa manaa keessaa qalama diimaan dibamee jiruudha. Saanduqni kun garaa isaa irraa furtuu sibiila ta'e qaba. Keenyan mana saanduqni kun keessaa kaawwamee jiruu qalama hallu adiin dibamee jira.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Baankiin daldala Itoophiyaa kan dhaabbata mootummaa fi baankii calqabaa kan Itoophiyaa keessatti hundaa'e yoo ta'u qabeenya biyyoolessaa mootummaan qabu kan sochoosu baankii kanadha. Kan namatti tolu immoo damee hedduu qaba

Itoophiyaan biyya uummata amantaa garaa garaa qabaniidhaan kan guuttedha. Namoonni kun amantiin isaanii Musliima akka ta'e, uffatni isaanii ni ibsa. Barreeffamni isaan bira jiru, alaabaa biyya Itoophiyaa fi alaabaa ji'aa kan qabudha.

Alaabaa abbaa gadaa. Alaabaan kun halluu gosa garaa garaa sadiin dibamee jira. Gosti halluuwwan kanaas gubbaadhaa gara gadiitti gurraacha, diimaa fi adiin kan dibameerudha. Alaabaan kun ibsituu sirna gadaa Oromoo kan bu'uura sirna bulchiinsa ammayyaa ta'eedha.

Oduun karaa foddaa TVtiin darbu namoota baay'ee biratti fudhatama guddaa qaba. Keessumaa biyya keenya keessatti tajaajilli odeeffannoo biyyaalessaa karaa kanaan hawaasa isaa biraan odeeffannoo gaha. Kana irraa ka'uudhaan uummanni keenya sa'aatii isaa eegee dhaggeeffata.

Baadiyyaan namoota jireenya magaalaa bareef keessa jiraachuun ulfaataadha. sababni isaas baadiyyaan haala taa'umsa lafaa garaa garaa keessatti waanta argamtuuf imala lafoo yeroo taasisan deemsi isaa randa fa'aa yooqabaate dadhabsiisaadha. Kana malees bu'uuraaleen jireenyaa gahaa waanta hintaaneef nuffisiisaa ta'uu danda'a.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Konkolaataa guddaa kan daandii bosona keessa jiru irra imalaa jiruudha. Konkolaataan kun halluu adda adddaa kan akka halluu qalama adii, cuquliisaafi diimaan dibamee jira. Naannoo konkolaataa kanaa cina daandii mukeen baala magariisa qaban ni jiru.

Kun gosa dibataa rifeensa shamarraniif gargaaruudha. Dibatni kun qodaa pilaastikii wajjin lafa kaa'amee jira. Halluu keelloo kan qabuudha. Qadaadni qodichaa immoo halluu gurraacha qaba. Dibaticha beeksisuudhaaf suuraa dubartii tokkoo qodaa dibataa kana irratti maxxanfamee jira.

Hoolaan beellada manaa tajaajila nyaataatiif ooludha. Kana malees hoolaan gosa garaa garaa waanta qabaniif faayidaa addaatiif warri oolanis jiru. Hoolaan bakkeewwan tokko tokkotti baay'inaan horsiifamu. Sababni isaas Hoolaan rifeensa hedduu qabaachuudhaan beekaman Uffata irraa tolchuun waanta danda'amuuf sadarkaa warshaatti filatamanii horsiifamaa jiru.

Suuraa kanarratti kan argamu qotee bultoota yommuu ta'an lafa qonnaa isaani waanta dhaaban sana kuuunsaa yookaan immo aramaa kessaa funaanaa akkasumas illee itti qofora Akka jiran ni argina Kun immo guddina biqila sana irratti gahe guddaa tabata

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Qaamoleen nageenyaa kunneen, qaamolee nageenyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaati. Qaamoleen nageenyaa ku, miseensota raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa yoo ta'an, konkolaataa paatroolii irra taa'un bakka tokkoo gara bakka biraatti imalaa jiru. Raayyaan Ittisa biyyaa Itoophiyaa, miseensota hedduu qaba.

Dubartiin uffata aadaa uffattee dhaabbachaa jirti. Dabbasaa mataa ishee uffata haalluu diimaa, gurraacha fi keelloo qabuun hidhattee kan jirtuudha. Biqiltuun naannoo kana ni jira, Dubartiin ija isheetin gamana ilaaltee seeqaa jirti.

Nageenya namoota naannoo murtaa'aa tokko yookiin biyya tokko jiraatan eeguuf humni raayyaa ittisa biyyaa barbaachisaadha. Namoonni kun humna waraana addaa wajjin daandii irra kan dhaabatanii jiranidha. Kunis waliin dubbii taasisuufidha.

Kophee ijoollee dhiiraa kan halluun isaa gurraacha ta'e lama ta'ee minjaala halluu isaa adii ta'e irra kaawwamee jira. Akkasumallee naannoo kophee kanaa biqiltuun halluu magariisa fiixeen baala isaa qara ta'e meeshaa keessa ta'aa jira.

Raayyaan ittisa biyyaa qaama nageenya biyya kabajaniifi kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa qaama walqixxummaa kabachisaniifi biyyaa isaanii halkaniif guyyaa eeganiifi daangaa ishee kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa waabii biyyaati. Isaan qaama biyyaafi lammiilee isaanitiif aarsaa ta'uuf ofqopheessaniidha.

Kun gosa muduraa kan firiin isaa nyaatamuudha. Maqaan isaa anaanaasii jedhama. Naannoo gammoojjiitti kan guddatu ta'ee, dirri isaa bishaan of keessatti qusachuuf kan gargaaru qoree ofirraa qaba. Bifta burtukaanaa kan qabu ta'ee, firiin isaa cuunfamees ni dhugama.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa midhaanii yoo yoo ta'u midhaan kun ammoo midhaan reefu ija yookaan firii godhachaa jiru yoo ta'u maqaan midhaan kanaa ammoo boqqoolloo jedhamuun kan beekkamudha

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Namoota hedduu uffata adii uffatanii jiraniidha. uffanni isaan uffatan sarara diimaa halluu diimaa qaabu ofirraa qaba. isaan keessaa inni tokko dibbee mormatti baay'ee jira. walumaagalatti haala uffannaa faarfattoota amantaa ortodoksii hordofan biraatti beekamuudha.

Shamarroonni rifeensa isaanii yeroo miidhagfatan maashinii kana jala galanii bareechatu. Maashiniin kun iddoo adda addaa sadii toora galee kan jiru yoo ta'u, dubartoota sadii wal faana keessummeessuu kan danda'u dha.

Barjaa suuraa qoricha qaamatti dhipachuun dhukkuba gogaa ittisu ofi irraa qabuudha. Barjaa kan irra meeshaan qorichicha baatee jiru akka waan lafa irra jiruutti mul'achaa jira. Barjaan kun halluu adii diimaa fi dibamee jira.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Shaamarran keenyaaf hojiin agarsiisa huccuu bu'a qabeessa ta'aafii jira. Namoonni heedduun bakkeewwan leenjii adda addaatti deemanii barachuudhaan ogummaa kana goonfachuu danda'aniiru. Kun immoo hojii isaanii ofitti amanamummaadhaan akka hojjetaniif isaan gargaareera. Bu'aan isaa immoo namoota hojjechiifatan birattis galii guddaa galchuudhaan beekama.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Sa'aatiin baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa irraa kan ka'e mana namoota baay'ee keessatti keenyan irratti rarraafamee argama. Meeshaan kun gosoota hedduu waanta qabuuf gatiin isaas walcaalaadha. Namoonni baay'eenis bifa kennaatiin waliif kennuudhaan jaalala isaanii waliif ibsatu.

Dhugaatii alkoolii teessoo gubbaa taa'edha. iddoon Kun iddoo dhugaatiin itti gurguramuudha. akkasumas mana keessa akka ta'e ni mul'ata gara dudduuba isaatti dhaabaa manaa halluu keelloon qabuufi iddoo namni irra taa'utu jira. foddaan manaas iddoo teessumaa sana biraan ni Jira.

Dargaggootaa fi shamarran uffata mana amantaa warra Ortodoksii uffachuun bakka tokkotti walitti qabamanii jiran. Uffannaan isaaniis bifa halluu adii kan ta'edha. Warri shamarranii shaashii adii rifeensa isaaniitti haguuganii kan jiranii fi dhiironnis keewwannaa mataa godhatanii jiru.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokko gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Abbootiin hangafaa Oromoo duudhaa fi aadaa isaanii eeguu irratti namoota ciccimoodha. Jaarsi kun uffata aadaa isaa uffatee, alangaa farda ittiin kaachisan qabtee, faaya mataa isaatti maratee dhaabachaa jira. Oromummaan sabboonummaadha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Dubartiin haalluu gogaa adii qabdu kun, dubartii biyya kamiiti? Uffanni haalluu adii qabu dubartiin kun uffatte biyya kamitti oomishama? Uffannaan kun, yeroo akka kamii faa uffatama? Uffannaan kun eessatti fi maal irraa hojjatama?

Beeyladni manaa kun, maqaan isaa harree jedhama. Harreen beeyilada manaa gaafa hin qabne fi kotte duudaa yoo taa'u, yeroo baay'ee tajaajila geejibaa garaa garaa kan akka:midhaanii, mukaa, biyyee fi kanneen biroo kennuun hawaasaf tajaajila kennuun beekama.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Muka odaa kan uummata oromoo biratti iddoo guddaa qabudha. Odaa kana fulduratti harka nama marga qabatee jiruutu mul'ata. Uleen abbaan gadaa qabatuufi kan mataatti godhatu illee jira. Kunis kan ibsu waaqeffattootadha.

Abbabaan Biqilaa Atileetii cimaa maqaa biyya kanaa olkaasuudhaan addunyaa irratti dhageettii akka argattu taasisedha. Namni kun miila isaa duwwaa dorgommii maaraatoonii fiiguudhaan mo'atee addunyaan kan ajaa'ibsiifatedha. Yeroo sanatti waa'een isaa kun namoota baay'ee biratti dhagahamee ture. Har'as akka seenaatti yaadatamaa jiraata.

Dhaabbatni bilbila waliin wal qabatan Itoophiyaa keessatti babal'achaa jiru. Isaan keessaa dhaabbatni Safaarikoom jedhamu yeroo dhiyoo kan hundeeffamedha; tajaajila sarara qilleensaa kan bilbilaa kenna. Maamiltoonni isaa saffisaan kan guddachaa jiranidha.

Gosoonni chaarjarii kan shiboon chaarjarii isaa itti suuqnee chaarjii guuttannu akkaataa sokkeettii keenyaa irratti hundaa'uun garaagarummaa ni qabaata. Kunis gaafa keenyaa manaa irratti sokka'uu feene gosa sokkeettii nuuf ta'uu qabaachuu qabna.

Kitaaba Afaan Oromoon barreeffame kan mata dureen isaa subii jedhutu suura irra jira. Barreessaan kitaaba kanaa Fedhasaa Taaddasaa Guutamaa jedhama. Kitaabichi fakkii odaa ofirraa qaba. Jalaan barreeffamni bu'uraalee ogbarruu Oromoo jedhu barraa'ee jira.

Uffanni aadaa oromoo kan halluun isaa adii fi kuula halluun isaa cuquliisaa fi diimaa kan abbaa gadaa fakkaatu of keessaa qabu tokko baay'ee nama hawwata. Uffannaan Kunis kan dubartoota ta'ee baay'ee bareeda.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Namoonni kunneen taphattoota kubbaa miilaa yoo ta'aan dirreen kubbaa miilaa isaan irra jiran marga lalisaan kan uwwifamedha. Uffanni taphattoonni kunneen uffatan gosa tokko ta'ee halluu akka gurraachaa fi keelloo of irraa qaba.

Dubartii rifeensa mataa ishee haalaan dhahattee adda ishee irra immoo hidhaa aadaan hidhattee jirtuudha. Dubartiin kun morma ishee irraa callee halluu adda addaa qabu hidhattee jirti. Akkasumallee dubartiin kun gurra ishee irraa lootii sibiilaa qabdi.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Manneen barnootaa daree tokko keessatti meeshaaleen barnootaa keessumaa taa'umsi gahaa ta'e jiraachuu qaba. Taa'umsi kunis barataa tokkoof teessuma tokko kan ta'ee fi kunis hanna qormaataa ittisuu keessatti gahee guddaa qaba.

Biqiltuun kun biqiltuu muuzii reefu lafaa ol guddachaa jiru yoo ta'u baalli isaa halluu magariisa kan qabudha. Muuziin gahee yoo bilchaate halluu keelloo qaba. Muuziin fayyaa qaama namaaf baayyee barbaachisaadha.

Manni kun mana bittaa fi gurgurtaa waantota qulqullina qaamaaf oolaniiti. Isaan keessaa saamunaan uffataa fi qaamaa tokkodha. Dabalataan waanti ittiin qaama keenya irraa xurii akka dafqaa qulqulleeffannus fi kan biroon ni argamu.

nama akaawwii kumtaala keessaa meeshaa safara aadaatiin safaraa jiru argaa jirra. akaawwiin kunis nyaataaf kan oolu yoo ta'u kan inni irraa hojjatamu ammoo gosa midhaan maqaan isaa garbuu jedhamu irraati.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroodha.

Isaan kunneen namoota mooraa tokko keessa jiraataniidha. Dubartiin tokkoofi ijoolleen namni lama balbala irraan hiixatanii namicha gara isaaniitti dhufaa jiru ilaalaa jiru. Namichichi immoo harka adda isaarra ka'atee gara isaaniitti deemaa jira.

Namni kuni maqaan isaa Dabratsiyoon Gabramikaa'el jedhama. Alaaban mootummaa naannoo Tigraay cinaa isaa jira. Fuullee ijaa godhatee kan jiruu fi gara biraa ilaalaa kan jiruudha. Sagale waraabduu hedduun fuuldura isaa jiru.

Biqilaan kun biqiltu avookado yemmu tahuu, bifti isaf, ijii inni naqate jiru, baay'ee kan nama hawwatuudha. Kana malees baalli isaa, haalan kan bareeduf ijaa nama kan harkisuudha. Biqilaa avookadoo kana jalatti kan mul'atu ammo, biqiltu boqollodha.

Appiliin gosa fuduraalee jiran keessaa tokko ta'ee kan muka guddatee mooraa keessatti dhaabamu irraa akkuma burtukaanaa fa'aa argamuu danda'udha. Garuu kan adda isa godhu immoo gatiin biqilaa isaa illee qaaliidha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Namoonni kun lamaan lama ta'anii hojii suphee dhahuu hojjechaa kan jiraniidha. namoonni kun lamaan dubartoota. dubartoonni kun dubartoota hojii suphee hojjetanii gabaadhaaf dhiheessaa kan jiraniidha. dubartoonni kun lamaan jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf tattafataa kan jiraniidha.

Shamarran dhedheeroon sadii wal maddii dhaabbatanii suura ka'aa jiru. Shamarreen isheen garaa harka mirgaan jirtu korojoo yookan boorsaa harkatti qabattee hiriyaa isheetti hirkattii dhaabbachas jirti. Kan gidduutti argamtu uffata gabaabaa sarbaa irratti hafu hidhattee dhasbachaa jirti.

Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa tokko taatee, dhaabbata garaa garaa hundeessuu irratti bal'inaan hojjechaa jirti. Dhaabbatni beeksisa kana irra jiru dhaabbata dhimma dubartootaa irratti hojjetuu yeroo ta'u, dameen isaa Fiicheetti argama.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Dibatni vaasiliinii dibatoota Adunyaa kana irratti dhimaa itti bahamu keessaa isa tokko ta'ee yeroo baayyee dibannaa qaama fi madaa qaama irratti argamu gogsuu irratti gahee guddaa qaba. Akkasumas bareedina fuula namaa dabaluu irratti gahee guddaa qaba.

Baankiin bakka maallaqni itti qusatamudha. Kanuma irraa ka'uudhaan dhalli namaa waanta kana akka qabeenya dhuunfaa isaatti ilaaluudhaan waanta qabu achitti qusatee gaafa barbaade dhaqee baafatee ittiin dhimma isaa bahata. Kanaaf amanamummaan isaa namoota biratti guddaadha.

Bishaan jechuun waanta dhangala'aa, uumamaan, uumaan eebbisee uumama lubbu qabeeyyii hundaaf kan kenne, kan bakka maratti argamudha. Bishaan sadarkaa ho'iinsa qaama Bineeldota eeguu keessatti gahee olaanaa qaba. Bishaan bosonaa dhugaatiif filatamaadha.

Sabni Oromoo uffata aadaa eenyummaa isaa ibsu addatti qaba. Uffanni aadaa kun calleedhaan faayamee, mallattoon alaabaa saba Oromoo gara mormaatti jala kaa'amee kan argamaa jirudha. Kunis sabboonummaa saba sanaa kan ibsudha.

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee barreeffamaa dha. Meeshaan barreeffamaa kun, maqaan isaa Kobbii kan jedhamu yoo ta'u, qalama haalluu garaa garaa qaban of keessaa qaba. Kobbiin, waraqaa irratti barreessuuf yokin suura garaa garaa kaasuf fayyada.

Konkolaataan akaakuu geejjiba ammayyaa keessaa ishee tokkodha. Konkolaatan akaakuu geejjiba lafarraa keessaa tokko taatee, namoonni iddoo tokkoo gara iddoo birraatti Akka imalaniif gargaarti. Kunis sa'aatii muraasa keessatti lafa fageenya qabu tokko ittiin qaqqabuuf gargaarti.

Biqiloonni kuduraalee fi fuduraalee, biqiloota furii isaanii bakka tokkotti facaafamee, kunuunfamee, achi gara bakka dhaabbiitti geeffamanidha. Biqiloonni kunneenis firiin isaanii funaanamee, haala ogeessi qonnaa gorsuun kan gabaaf dhihaatudha. Biqiloonni akkasii kunneen nageenyummaan isaanii kan eegamedha.

Bakka kanatti kan argamu meeshaa sibiila halluu aluminiyeemii irraa kan hojjetame ta'ee mataa isaa irraa waan akka safartuu qaba. Meeshaan kun wantoota dhangala'aa ta'aan safaruuf fayyada. Akkasumallee naannoo meeshaan kun jiru suuraan wayii argamaa jira.

Gamoon yeroo ijaaramu waanti hindagatamne tokko waanta ittiin olba'amudha. Kun hin jiru taanaan gamoo kana walirratti ijaaruun faayidaa hin qabaatu. Yeroo waanti kun hojjetamus namoota qaama miidhamoo ta'aniif ilaalcha keessa galfamee itoo ta'ee baay'ee jajjabeeffamaadha.

Harmee uffata aadaa Oromoon faayamtee siiqqee harkatti qabattee jirti. Uffanni aadaa hidhatte jirtu kan naannoo Arsiiti. Kana malees, faaya callee halluu alaabaa abbaa gadaa irraa hojjatame mormatti. kaawwattee jirti. Rifeensa ishee kafana gurraachaan haguugdee jirti.

Meeshaaleen aadaa hawaasa biyya tokkootiif akka mallattootti tajaajiluu danda'a. Fakkeenyaaf waanti irra taa'an, kan irratti nyaatan, kan uffatan fa'aa uummaticha wajjin hariiroo cimaa waanta qabuuf addaan naasanii ilaaluun ni'ulfaata. Meeshaaleen akkasii immoo dhalootaa dhalootatti akka darbaniif hojii guddaatu barbaachisa.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootaa fi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Manni nyaataa giddu gala yookiin iddoo dhalli namaa taajila nyaataafi dhugaatii itti argatuudha. Manni nyaataa iddoo yookiin bakka namoonni maallaqa isaanii fayyadamuun nyaataa gosa addaa addaa dhunfanis ta'ee hiriyyaa isaanii waliin itti fayyadamaniidha.

Gaarri bosona magariisaan uwwifame faalama qilleensaa hir'isuu fi bakka jireenya bineensota garaa garaa ta'uun kan tajaajiludha. Biqiltuun harbuu jedhamu kun muka guddaa firii yeroo bonaatti godhatudha. Naannoo muka kanaatti bishaan yeroo baay'ee ni argama.

Dhiironni baay'een isaanii miidhagina uffannaa gaarii ta'e uffatanii yeroo karaa irra deeman yaada namoota hedduu hatuu danda'aniiru. Warreen akkasii hojiiwwan oomisha uffannaa beeksisuu fa'aa irratti bobba'uudhaan galii kan argachaa jiran hedduudha.

Iddoo gabaa kanatti dubartiin takka uffata halluu adii qabu uffattee dunkaana keessa dhaabbattee buna gurguraa kan jirtu yoo ta'u namoonni biroo immoo bitaa jiru. Bunni akka madda galiitti kan tajaajiludha.

Ilkaan keenya karaalee hedduu qulqulleeffachuu ni dandeenya. Isaan keessaa rigaa muka kanneen akka ulumaayyii, ejersaa fi kanneen biroo irraa hojjetamiin yoo ta'u, rigaawwan kana namoota muranii miidhagsanii gabaaf dhiyeessan irraa argachuu ni dandeenya.

Namni kun ministeera barnootaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa yoo ta'u maqaan isaa Birahaanuu Naggaa nama jedhamudha. Birahaanuu Naggaa rifeensi isaa moluu yoo ta'u uffata halluu gurraachaa fi adii of keessaa qabu uffatee kan jirudha.

Asitti kan arginu mana barnootaa tokko keessatti barattoonni walitti qabamanii akka jiranii fi taa'anii barachaa osoo jiranii hirmaannaa isaanii agarsiisuuf jecha harka isaanii ol qabanii gaaffii gaafataman deebisuuf akka jiran argina.

Asxaa kantiibaa magaalaa Finfinneeti. Asxaa kana irra suuraan gamoo halluu adiin boocamee jira. Asxaan kun booca danaa geengoo qabu kan boocame yoo ta'u halluu cuquliisaan dibamee jira. Danaan geengoo asxaa kanaa bakka lamatti hiramee jira.

Suura kophee gubbaan isaa banamaa fi bifa adii qabuutu mul'achaa jira. Irra caala gogaa loonii irraa tolfama. Yeroo baay'ee uffata aadaa waliin qophiiwwan adda addaa kanneen akka cidhaa ayyaanaa irratti hidhatama.

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin Qotee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Meeshaa mala aadaa fayyadamuun jirbii irraa gaabii fi uffata aadaa garaa garaa ittiin dha'uuf tajaajiluudha. Meeshaan kun naannoomatti namoota ogummaa isaa qabaniin tolfama. Meeshaa kana irratti kirrii adiin maramee jira.

Suuraa barjaa mana qorichaa Abisiiniyaa jedhamuudha. Barjaan mana qorichaa kanaa barreema qubee afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziin barreeffamee jira. Halluun barreeffama kanaa keelloo fi adii yoo fakkiin ifaa adda addaa illee jala isaa jira.

Daraaraan kun, daraaraa halluu keelloo qabu yoo ta'u, daraaraan kun hedduu bareedaa dha. Daraaraan kun, daraaraa baay'ee keelloo ta'e yoo ta'u, baalli daraaraa kanaa baay'ee magariisawaa dha. Daraaraan biqiltuu bareedaa yeroo baay'ee waqtii birraa keessa daraaruu dha.

Barattoonni sadarkaa barnootaan kutaa gadii jiranii fi kutaa tokkoo haga afurii jiran wantoota hedduu amala isaanii dabalatee waan hedduu barsiisaa isaanii irraa barachuu qabu. Waan asii baratanis bahanii alatti mul'isu.

Barjaan fakkii mataa namaa fi barreeffama ofirraa qabu ni jira. Barreeffamni barjaa irra jiru afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan kan barreeffameedha. Barjaa kana duuba balballi sibiila irraa hojjatame mukatti hirkifamee jira.

Asxaa dhaabbata ta'e tokkoo kan danaan isaa akka danaa geengootti hojjetameedha. Asxaan kun halluu gosa adda addaa kan akka gurraacha ifaa, magariisaa fi adiin kan boocame yoo ta'u wiirtuu isaa keessaa boca qubee 'U' gadi galagale qaba.

Burtukaanni firii mukaa baay'ee jaalatamaadha. Burtukaana kana yeroo ammaa bakka hedduutti baay'inaan lafa qonnaa irratti oomishuudhaan gabaadhaaf dhiyeessuu irra darbee sadarkaa warshaatti dhiyeessuudhaan dhugaatii baay'ee gaarii ta'e irraa hojjetamee gurguramaa jira.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Luba amantii Kiristaanaa Ortoodoksii harkatti fannoo qabataniifi hookkootti hirkatanii dhaabachaa jiru. Fuulli isaanii areeda gurraachan guutamaadha. Mataa isaanii irratti gonfoo gurraacha hidhatanii jiru. Kana malees, gubbaadhaan uffata gurraacha halluu diimaa ofirraa qabu uffatanii jiru.

Meeshaan elektirooniksii piroojektara jedhamuun beekamu, faayidaalee hedduu kan akka:viidiyoo, barreeffama fi fakkii keenyaa irratti guddisee mul'isuuf fayyaduu dha. Meeshaan piroojektara jedhamuun beekamu, dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti barnoota barsiisuuf faayidaa irra oolaa jira.

Finciltoonni namoota gareen gurmaa'udhaan sirna mootummaa tokkoo diduufi diduudhan meeshaa hidhatanii bosona galuun mootummaa waraananiifi mormaniidha. Fincilli yookiin waldhabdeen wanta badaafi wanta nageenya lammiilee boreessuufi lubbuu nama baay'ee galaafatuudha. Akkasumas fincilli farra guddinaati.

Qaruuraa sibiila ta'e kan dhugaatii alkoolii halluun isaa diimaa ta'e qabatee jiruudha. Akkasumallee meeshaa ittiin dhugamu kan afaan isaa bal'aa ta'etti dhugaatiin kun naqamee jira. dhugaatiin kun gubbaa isaa irraa hoomacha adii qaba.

Doozarri konkolaataa cimaa daandii hojjechuudhaaf fayyadudha. Kana malees meeshaan kun tajaajila kan akka lafa qotuu fa'aa kennuu danda'a. Kanaaf bitamuudhaafis gatiin isaa qaala'aa waanta'eef sadarkaa dhaabbileetti bitamer tajaajilaaf oola. Bakka konkolaataan kun hinjirretti daandii hojjechuun waanta yaadamu miti.

Konkolaataa hangi isaa xiqqaa ta'ee kan halluun isaa cuquliisa ta'eedha. Konkolaataan kun gololleen isaa halluu gurraacha kan qabu yoo ta'u gama tokkoon foddaan isaa banamee jira. Konkolaataan kun geejjiba tajaajila namootaaaf kennuudha.

Haadholiin gaafa ijoollee dahanii ka'an sadarkaa daa'imummaa irraa eegaluun ijoollee isaanii talaalchisuu fi kunuunsa addaa taasisuu qabu. Isaanis fayyummaa ijoollee isaanii eeguu fi dhukkuboota garaagaraa tokko tokko kan yeroo malee dhufan ittisa.

Qalama shamarran bareedina quboota isaanii ittiin tiksanii fi saamunaa ittiiin qulqullina ilkaanii eegantuu wal irra nammee jira. Kana malees, dibata shamarran hidhiitti dibatan daawwitii keessa taa'anii jiru. Saamunaan ilkaanii ganama ganama ilkaan ittiin qulqulleessuuf tajaajila.

Manni nyaataafi dhugaatii giddu gala yookiin iddoo taajilli nyaataafi dhugaatii itti kennamu yookiin itti gurguramuudha. Manni nyaataafi dhugaatii iddoo namoonni dhuunfaanis ta'ee hiriyyaa isaanii waliin maallaqa isaanii fayyadamuun tajaajila kan itti argataniidha.

Suuraa aartistii beekamaa saba Oromoo kan ta'e Caalaa Bultumeeti. Caalaan uffata halluun isaa diimaa fi magariisa ta'een dibamee jiru uffatee jira. Akkasumallee uffatni Caalaan uffachaa jiru gama tokkoon wadaroo faaya sibiilaa kan ofi irraa qabuudha.

Aasxaa, aasxaan agarsiisftuu wanta tokko yookaan ammoo bakka tokkooti, aasxaan argaa jirru kun ammoo aasxaa Biiroo dargaggoo fi ispoortii oromiyaa kan ta'edha. Inni naannoo oromiyaa keessatti kan argamudha. Mallattoolee gara garaa of irraa kan qabudha.

Tajaajiltoonni nyaataa fi dhugaatii mana hoteelaatti hojjetan madda galii isaanii achirraa argatu. Namoonni kun buna walitti kennaa kan jiran yoo ta'u, maamiltootaaf dhiyeessuufidha. Isheen maaliif uffata dambii hin uffanne? Inni immoo daddafee hojjechuu qaba!

Suuraa dubartii kullittaa adii uffattee sagalee guddistuu harka ishee mirgaatti qabattee dubbachaa jirtuudha. Dubartii kana fuula dura namichi tokko 'kaameeraa' qabatee ishee waraabaa jira. Dubartiin kun miidiyaa irratti oduu dabarsaa jirti.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Namoonni kun baay'inaan iddoo tokko taa'aa kan jiraniidha. namoota kan keessaa tokko ammoo qofaa isaa isaan keessaa uffannaa adda tahee uffachuun dhaabbachaa kan jiraniidha. namichi namoota kana keessaa kahee dhaabbachaa jiru kun rifeensi isaa dheeraadha.

Miidiyaan hawaasaa kan afaan adda addaatiin Itoophiyaa keessatti ergaalee dabarsan baay'eetu jiru. Isaan keessaa miidiyaan hawaasaa ETV jedhamu tokko yoo ta'u, odeeffannoo wayitaawaa afaan Amaaraatiin kan dabarsudha. Namichi kun oduu qabatee dhiyaatee jira.

Bineensa maqaan ishee saatawwaa jedhamtu argaa jirra. Bineensi kun kan isheen jiraattu bosona keessadha. Akkasumas Bineensi kun bineensota kaan irra mormi ishee baayyee dheeraa kan ta'edha. Halluun ishee wal makaadha.

Aannan jabina lafeef faayidaa guddaa kan qabudha. Aannan kun bakka bittaaf gurgurtaa suuper maarketii jedhamutti kan argamu yoo ta'u, suuper maarketii kana keessa baay'ee turraan faayidaa ala ta'uu kan danda'udha.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Dibata rifeensa mataa kan shamarraniitu suura irra jira. Gosoota dibataa wal fakkaata iddoo tokko taa'anii yemmuu aragaman isaan keessaa tokko qadaadni isaa banamaadha. Dibata irratti gara jalaan fakkiin shamarree dabbasaa gurraachaa ni jira.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hin miidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hin nyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Iddoo kanatti waraana ykn raaffaa itti biyyaa kan tahee argaa jiraam. waraanni kun ykn raaffaan ittisaa biyyaa kun lubbu isaanii akka ajaa'ibaatti taa'anii haasaa ykn yaada isaanii keennaa ykn mari'achaa kan jiranidh.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Odaan iddoo itti waaqeffannaa saba Oromooti. Faayin miidhaginaa kun mallattoo Odaa qaba. Kan inni bakka bu'u, irreeffannaa Gadaa, tokkummaa hawwaasa Oromoo fi jaalala saba kanaati. Faayin kun meetii irraa kan tolfamedha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Namichi barcuma gurraacharra taa'ee jiru tokkoof dubartiin tokko gad jettee bishaan harkaa bishaan buustuu halluu cuquliisa qabuun buusaafii jirti. Gad jechuun dubartittiis kabaja akka kennaafii jirtu kan agarsiisudha. Namichis kophee gurraacha uffatee jira.

Namootni walitti qabamanii jiran ni mul'atu. Huccuu isaanii irratti haallun adii fi diimaa ta'e ni mul'ata. Namootni harka isaaniin mudhii qabatanii jiran ni jiru. Namoota kanneen cinaa, balballi fi fakkiin halluu garagaraa qabu ni mul'ata.

Kun poosterii alaabaa Itiyoophiyaa fi kan mootummoota naannolee hundaa agarsiisuudha. Alaabaan Itiyoophiyaa guddatee gidduu dhaabbatee kan jiru yoo ta'u, alaabaan naannolee immoo itti naanneffamanii kaa'amanii jiru. Karaa cinaatiin barreeffamne afaan Ingiliziitiin barreeffamee jira.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.